Daddallo daddaloho yineemmohu mittu manchi heeshshosi woyyessate babbaxinoricho daddalanoha ikkiro konne daddaloho yinnanni daddalu manchi beettira lowo horo aanoho.

Baadi xagga, baadi xagga yineemmoti mittu manchi babbaxitino muronni gamba asse udule waa wore hunce kae mannaho xagisirate ikkittano gede asse aanote.

Muuziiqaho yaa babbaxxinoha muuziiqu uduunne huuro dukkisannoha ikkanna konne muuziiqano horoonsi'nannihu sirbunniwa ikko amma'note mine ikko jajjabba mootimmate uurrinshara heeranno xaadooshshirano horoonsira dandiineemmo.

Koatte manchu beetti callu horoonsirannota ikkitanna hattino lekkate wodhinannite yaate tini koatteno babbaxxitino horora hossannote kaase godo'late horoonsi'nanniti hattono wolewa horoonsi'nanniti babbaxxitinota

Borrote uduunne yineemmori babbaxxitino borro borreessate horoonsi'neemmoha ikkanna hakkuno duuchu dani qalamenni afi'nanniho yaate kuulaametenni haanjatenni bicatenni duuchu daninni

Mininna biirote uduunicho yineemmohu, mini uduunichi mine horonsi'nanniho mine heeranohonna biirote uduunichi kayinni biirote horora hosanoha lamenka gamba assine mininna biirote uduunichoti yine woshshinanni yaate.

Minenna gallanni mine yaa, mineho yinnannihu baalanka gamba assine daddalunihano ikko hee'nanniha loosu mineno mootimmate uurinsha owaantehano mineho yinnanni ,gallanni mineti yinnannihu kayinni galanowanna heeranowati.

Owaantete yaa mootimma dagate uyiitannota ikkitanna tinino balaxotenni afi'nannite lawishshaho wayiinnita caabbichuyiita fayyimayiita hattono

hayyonna bude hayyote yineemmoti mitto coye coyrateno ikko babbaxinore loosate horoonsi'nemmote budeho yineemmo kayinni mitte gobbara heerannose balchoomaati

Daddalloho yaa mittoricho hirranniwanna hidhinanniwa ikkanna mannu kayinni eosi losirate heeshshosi woyyeessate daddallo dadda'le minesino maatesino hattono gobbate ikka dandaano yaate.

Daganna maate yaa dagate yinayii woyiite maatete gambooshsheeti mittu mini giddo heerannoha annano amano oosono gamba assine maatete yinanni tini maate duuchu mininni gamba yituro daga ikkitanno

Godo'le babbaxxitino danita ikkitanna tinino lekkate kaase godo'linanniti angate kaase godo'linanniti ollollanni godo'linanniti hattono sharro amadatenninna mimmitu ledo yekkeerammannita ikkitanna tinino duuchu dani godo'le no yaate

Sumuda sumudaho yineemmohu mite gobbara umisehu ikkinohu amanyoteseno ikko babbaxeworicho ku'late mite gobba sumude horonsidhanoha konne sumudaho yinne woshshineemmo yaate.

Mini uduuneti yinnannihu babbaxino danniha ikkanna kunino horosino su'misino babbaxinoho yaate horonsi'nannihu mineti mini uduuni giddo gobba horonsi'nannirino heerano kayinni heeranohulla mine ikkino daafira.

Sagale kalaqamu baallu horonsirannotta ikkittanna tinino babbaxitino danni noonsatta sagale hooguro heene dianfanni sagale horonsirano kalaqamu baallunku umisi doogonni horonsirano babbaxitino doogo noosi.

Seensileho yaa mittoricho seesisate loonsannirenna horonsi'nannire ikkanna hakkuno wona noowinni woyyeesine baxisano gede assine seesissanni gamba assine seensileho yinnanni.

Amma'no amma'note yineemmoti yannankera babbaxiteewoti heedhanno hakkuri giddonni kiristiyanuyti no musilimeti no hattono ortodokiseti yineemmoti heedhanno

Hara, da"aattonna darama yaa harate yinnanni woyte mitu bayichinni wole bayichira harate, da"aatto kayinni ha'nanni woyte duucharicho ha'nanni doogo iima noore da"aattate ,darama kayinni qarru iillenna olunninna bashetenni daramate.